Toeram-pivarotana akanjo iray izay miloko volondavenona azontsika jifaina amin'izany toerana izany, ahitana ny bokotra manjelanjelatra toy ny volamena.

Bokin'ny ankizy, izay ahitana sarisary kely mahaliana : miloko manga, ny soratra fotsy, misy elo kely sy ny biby ary ny olona any anaty bozaka aman'ahitra maitso tsara tarehy mahasarika ny ankizy.

Voankazo iray mivolom-boasary, mavo ary maitso. Mahafinaritra aok'izany ny mijery azy, ary ny mihinana azy ihany koa.

Voatabia izay maniry ka miloko maitso, tsy mbola masaka ny voatabia izay hitantsika eto fa hita ihany kosa fa vokatra izany voatabia izany.

Toeram-pisakafoanana iray izay misokatra ho an'ny be sy ny maro. Mivoha maraina mandrapaharivan'ny andro. Afaka hisakafoanana, hisotroana ary hipetrapetrahana ihany koa.

Sainam-pirenena iray mikopakopaka aok'izany, ny sainam-pirenena Amerikanina izay miloko mena, fotsy ary manga sy ny sarin-kintana.

Sary famantarana iray izay mampafantatra ny toeram-pisakafoanana lehibe iray; ahitana sary voanio izany.

Mpianatra maromaro izay manovo fahalalàna. Milamina sy mirindra aoka izany mifampidinika miaraka mianatra ary eo amin'ny latabatra tsara tarehy sy efitrano natokana ho an'izany izy ireo.

Trano fianarana iray izay ahitana mpianatra maromaro, mianatra ao anatin'ny haizina, misy jiro mitsilopilopy. Mianatra ireo ankizy ireo.

Tranombarotra lehibe iray mivarotra ireo fihinana isan-karazany ahitana ny vary, ny zavatra vita amin'ny koba sy karazany maro samihafa.

Voankazo iray hita any amin'ny faritra antsinan'i Madagasikara, mena midorehitra tokoa, mamy rehefa masaka, misy tsilotsilony manindrontsindrona ny hodiny.

Ankizy maromaro izay manao ny solomaso voatokana ho fitarafana ny volana sy ny masoandro mihaona. Samy miandrandra ny lanitra izy ireo mijery izany.

Vaovao malaza eran-tany sy sary maneho ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina sy ireo olo-manan-kaja maro manodidina azy ary ahitana ihany koa fiaramanidina iray.

Trano môderina tsara tarehy miloko mavokely sy fotsy, ny lavarangana mainty ary ny varavarana fitaratra avokoa.

Fiarakodia iray izay mandeha ao anaty tontolo mahafinaritra maitso mavana. Ahitana ny rahona izay mampite-hitsangatsangana tokoa. Mahafinaritra.

Zavamaniry manana vody ambanin'ny tany izay fanao sakafo fanokafam-bavony. Azo atao fanafody ihany koa ny "radis". Miloko fotsy sy volomparasy.

Hotely iray lehibe, izay manana trano fandraisam-bahiny tsara tarehy sy trano fisakafoanana mihaja dia mihaja, sady madio aok'izany.

Fitaovana tena manan-danja tokoa ny sarety any ambanivohitra. Ny omby no natao hitarika azy. Hitaterana mololo, vokatra, masom-boly sy ny sisa. Eto dia napetraka manoloana ity trano bongo mitafo bozaka izy.

Lamba, akanjo, pôketra vita malagasy, ahitana sarin'ny omby sy ny baobaba malagasy, misy loko maro isan-karazana.

Fiaran-dalamby fitaterana vahoaka mijanona eo amin'ny fiantsonana iray ahitana ankizy mivarotra sakafo mandehandeha enỳ rehetra enỳ.

Tranombarotra lehibe iray ahitana ireo ranon-tsavony isankarazany, ao ny fanasana lovia, ny fanadiovana trano ary ny fanasana lamba, maro karazana izy ireo.

Isalo, toerana iray any atsimon' ny Nosy Madagasikara. Mahafinaritra ny tondava tendrombohitra, ny aram-bato isan-karazany ary ny arabe izay tsara sy malalaka ary misosa tokoa.

Valan'omby lehibe iray ahitana omby maromaro, ao ny mainty, ny fotsy, ny volontany, izay ahitana ihany koa ny vilona hoanin'izy ireo.

Boky sy karazana tavam-boky maro ho an'ny, natokana ho an'ny ankizy hijereny ireo sarisary madinika izay mahavariana ny ankizy tokoa, ankehitriny.

Sary hoso-doko, peta-drindrina izay ahitana sarina tovovavy tsara tarehy, voangaly tsara. Ny iray miloko fotsy sy mainty, ny iray kosa maro loko.

Fomba fihinan'ny Ntaolo Malagasy vary sy hena ao anaty sobiky, miaraka amin'ny sotro fihinana azy eo ambony lafika goailaka.

Toeram-pivarotana lehibe iray, ahitana fitaovana vita amin'ny herinaratra, mandeha amin'ny herinaratra, maro isan-karazany ; ao ny fitaovana fandrahoana sakafo.

Anisan'ny voankazo iray tena marikivy ny voamadilo, nefa koa afaka atao ranom-boankazo. Asiana siramamy kely dia tena mampamaivamaivana aoka izany. Ahitana azy ity matetika ny any amin'ny tany mafana.

Tànan-dehilahy sy vehivavy, ahitana peratra volamena tsara tarehy sy famantaranandro. Tsara tokoa izany haingo amin'ny tànana izany.

Tsena kely iray, izay ahitana mpivarotra voanjo, voatabia, sy karazan-javatra kely maromaro. Mahafinaritra aok'izany ny hamenan'ny voatabia sy ny voanjo.

Raha te nanana trano fandraisam-bahiny milamina tsara isika, dia afaka manjifa ny seza tsara tarehy ipetrahan'ny vahiny, amin'ny lokony mena midorehitra, sy ny latabatra kely eo afovoany, fotsy mafinaritra ery.

Karazana lamba landy maro isan-karazany miloko samihafa ary manana endrika samihafa ihany koa izay mahafinaritra sy tsara aoka izany na anaovana fitafiana na ampiasaina amin'izay tokony anaovana azy.

Voankazo iray dia ny voasary izany izay miloko laoranjy. Laoranjy tsara tarehy, masaka ary maitso mavana ihany koa ny raviny. Tsara na ny fahitana azy aza.

Lamaody sy haingo isankarazany. Akanjo tsara tarehy miloko manga, mena, mavokely ary jiro amin' ny hazavana mamirapiratra.

Fiarakodia tsara tarehy iray miloko mainty, ahitana loko mena kely ihany koa ary eo ny laharan'izany fiarakodia izany. Tazana ihany koa ny olona izay miandraikitra izany.

Tovovavy telo, ny roa mifampiankina mitsikitsiky, miaraka amin'ny voninkazo kely anaty tavy ; ny iray kosa mitendry zava-maneno, mahafinaritra aoka izany.

Toerana iray eto Antananarivo dia ahitantsika ny garan'i Soarano, ahitana ihany koa ny fiarakodia izay mijanona eo alohan'izany gara izany.

Tovolahy maromaro izay ahitana karazana taovolo maro isan-karazany, hita taratra amin'izao ny lamaody hita sy tsikaritra ankehitriny.

Tovam-bolo ho an'ny vehivavy tsara kalitao. Miloko volombolamena ary mirandrana madinika, mahafinaritra an'ny tovovavy.

Bozaka misaringiringy sy biby izay mivelona anatin'izany bozaka izany. Samy miloko maitso na ny biby hita eto na vilona izay ivelomany.

Gazety iray izay mamoaka ny karazana vaovao, serasera izay misy eto amin'ny firenena malagasy. Ao ny : Arovana ny ladoany, tsy afa-bela ny ACM.

fikolokoloana ny volo tsara tokoa malama malefaka ary miloko h amin'ny endri ny volo tany mafamavana ny tamiti tovavy eray tsarakare

Biby iray anisan'ny mampalazan'i Madagasikara ny ragidro, rajako ary ny babakoto. Anisan'ny iray amin'izy ireny ireto roa hitantsika ireto, miloko fotsy sy mainty.

Trano fikarakarana volo no itantsika eto, izay misy tovovavy izay atao izany volo izany. Mbola misy ihany koa ny miandry milahatra amin'izany fanaovana volo izany.

Sary fanehoana trano fiangonana izay ahitana soratra : "Fiangonana Laterana Malagasy sy foiben'ny Synodam-paritany Antsiranana". Misy varavarana, misy jiro ivelany ary misy marika famantarana ny maha-Loterana azy koa.

Varotra kely iray, ataon'olona eny amoron-dalana. Mivarotra ny famonoana voalavo sy ny lalitra ary ireo biby kely maro isan-karazany.

Voankazo masaka tsara tarehy miloko mavo izay tena efa masaka sy fihinana tokoa. Mamy ary mafilotra izany voankazo izany.

Toerana iray fampiratiana sary no hita eto. Ny sary voalohany dia ahitana ireto ankizy anakidimy tsy mitovy saranga. Ny sary faharoa kosa dia ahitana trano bongo, ary eo amin'ny fahatelo no ahitana ny olona manao kafe.

Trano fivarotana lehibe iray izay ahitana karazana zava-pisotro maro isankarazany ; hita anatin'ny boaty sy ny tavoahangy samihafa, misy maro izy ireo.

Fiarakodia tsara tarehy, milahatra ary ahitana soratra mena. Misy marika ihany koa ary misy olona izay variana mijery.

Karazan-tsakafo no hitan-tsika eto, sakafo izay ahitana ny loko maromaro dia ny mofo, ny voatabia, ny voankazo isan-karazany.

Voay kely iray miloko fotsy. Biby izy ity, mivalapatra eo ambony hazo. Any anaty ala misy rano mandeha.

Takela-by famantarana iray, miloko mena sy fotsy, tazana tsara ary misy hazo maromaro ihany koa maniry, izay mitaratra iretsy tanàna eo an-tampokavoana.

Zavamaneno tendrena iray na ny angorodao raitra dia raitra, miloko mena, ahitana ny tsipika fotsy sy mainty tsara tarehy.

Fivarotana sy fanjairana ny akanjo mihaja an'ny lehilahy miloko manga ary ny lobaka fotsy. Tsara dia tsara izany palitaon-dehilahy izany !

Karazana sakafo izay vita amin'ny boaty sy vita amin'ny fonosana maro isankarazany. Matsiro sy mafilotra aok'izany ary azontsika jifaina ihany koa amin'ny toerampivarotana lehibe toy itony.

Sary famantarana izay ahitantsika sarimihetsika iray, misy sarina tovolahy kely no hitatsika eto ; raha ity hanaraka izany isika dia afaka manaraka izany tokoa.

Mofo sakafom-bazaha vita amin'ny kobam-barimbazaha izy ireto ary ahitana ny frômazy, ny lasaosy isan-karazany vita amin'ny voatabia ary ny anana maitso.

Voromailala roa mahafatifaty mainty sy fotsy mitsimpona sakafo eny amin'ny tany. Mahafinaritra kely ny mijery an' izy ireo misongadina eo amin'izany kisilasila-tany izany.

sary famantarana iray izay mitondra ny marika roa amby roapolo sy roan-jato miendrika lolokely mavomavo izay misy tokon-tany midorehitra tokoa

Fitaovam- pihinanana maromaro izay amidy amin'ny toeram-pivarotana kanto tia kanto, misy karazana lovia sy vera ary kaopy fisotroana maro isan-karazany : mivolombolamena sy fotsy, maitso.

Ankizivavy kely iray izay mipetraka ambony seza eny an-tokotany, ahitana trano toa mirodana sy entana maromaro toa miparitaka.

Tanana kely iray manamorina ny lalam-pirenena ahitana trano gasy mitafo tanimanga ary toeram-pivarotana ihany koa. Trano vita amin'ny biriky izy ireto.

Volom-behivavy iray voakarakara tsara tarehy. Olioly sy lava aok'izany. Vehivavy fotsy fihodirana, manana lokom-bolo mainty somary volontany.

Kalesa iray izay ahitantsika akondro eo amboniny. Akondro izay amidy eny amoron-dalana. Masaka sy mavo tsara erỳ izany akondro izany, atosiky ny mpivarotra azy.

Tanàna iray misy olona mijorojoro, misy ihany koa ny mandeha amin'ny kodiaran-droa eny amin'ny lalambe sy ny fiarakodia kely iray izay mijanona eo amoron-dàlana.

Vary amin'anana anaty lovia fotsifotsy misy sotro sy forosety, misy pirina anaty lovia volomboasary ary misy finday eo akaiky.

Fiarakodia lehibe iray izay ahitana vata lehibe fitoerana entana azo itaterana entana izay azo tiana ao anatiny. Lehibe tokoa izany fiara izany.

Trano iray eo andalam-pahavitana satria simenitra sy karazan-kazo maro no mbola mibahan-toerana. Eto amoron-dalana no nasiana ity trano ity satria dia ahitana ity toerana iray fangalana vola sy fandefasana vola ity eo ivelany.

Vary mifangaro maro loko, ahitana ny legioma isankarazany : toy ny karoty, ny tsaramaso maitso ary ny poarao, ny lasaosy maro isankarazany.

Boky iray mirakitra ny filoham-pirenena Amerikanina teo aloha ahitana ny sariny izany sy soratra miloko mainty sy mena ary tanan'olona mitazona izany.

Firavaka natao hanaingoana ny tanana, ny haba-tanana sy ny peratra ary ny kavina, mahafinaritra tokoa, tsara tefy mahate ho tia !

Ambohijatovo, tanàna iray ao ampovoanin'Antananarivo. Anisan'ny mampiavaka azy ny tsangam-baton'ireo olomangan'ny firenena malagasy. Ahitana ity toerana mifefy ity ihany koa ahafahana miala sasatra.

Sary famantarana ny toeram-pampianarana mozika iray, an'ny anglikanina ; ahitana soratra mainty sy volomboasary ary ravinkaazo maitso, ny tokontany fotsy.

Fampielezam-peo iray teto Madagasikara. Zato teboka valo no mari-drefy ahitana izy ireo. Mampiasa loko famantarana mena, manga, maitso ary volondavenina izy ireo ary anisan'ny mampiavaka ity sary famantarana ity ny sarina fanamafisam-peo eo aminy.

Tanàna kely iray mahafinaritra tokoa : ahitana tendrombohitra mitomandavana, trano kely isan-karazany. Tanàna izay maha te honina, ahitana ny lokon-trano mivolomboasary.

Fiara fitateram-bahoaka miantsona eo amin'ny gara. Manga sy fotsy ny lokon'izany fiara izany ary ahitana tsipitsipika mavomavo.

Gazety nivoaka ny volana desambra sivifolo sy roarivo. Nilaza ny zava-bita rehetra nandritra ny taona sivifolo sy roarivo sy ny tomban' ezaka mandritran' ny taona ho avy roapolo sy roarivo ary nohadihadiany tamin'izany reto karazan' olona maro samihafa amin' ny toeram-piasana isankarazany na lehilahy izany na vehivavy.